Aza aɖe ɖuƒee nye ya. Nye me nya nu yi ke ƒe azaɖuƒe wonye o gake azaɖuƒee ya kple woƒe dzonuwo me. Woƒe akpabablawo nyɔnu kple ŋutsɔ alo ɖekadzeviwo kple tugbedzewo wole sɔsɔ me le afi ya.

Yevu woame eve wole aŋutiɖiɖiwuwo me, do ga kukuwo ko nakpɔ be wole dɔ aɖe wɔƒe, katapilla gbɔe ma wole, wo anyigbakuƒe dɔwɔƒe aɖee ma wole eye mɔwo le wɔnawo le edzi yim eye ame ɖo mɔƒonu wokɔ le nɔvia hã le nyawo me dzro mee alo wokɔ le nyamele alo nyagbɔmele wokɔ le nya gɔmesem nɛ.

Eya, du aɖe me ƒe akpa godzi ema, ame ɖewo tso tɔme, ame ɖewo hã tso va yina, abe ameyibɔ kpadzi, kɔƒe ɖe me, akpa ɖe godziwoe yawo, eye wɔna ɖewo le edziyim le dua me nenema, àkpɔ atiwo kple exɔ kuikuiwo, atixɔwo kple etɔwo,

Sewɔƒe kee ame ɖe li enya ɖe dom ɖa alo enya ɖe me kɔm, ele atsitre asi ɖem ɖe edzi mamleawo li wo katã wole to dzi eye wɔnawo dzi yim le sewɔƒea me.